naa'u naati issippe uttidi yexxii diddoosona. etappe issi karettaamaayodda na'ay oyqqido muziqaa woykko yettaa miishshai aybaa geetettii?

adil7de ciishsha mala maayuwaa maayi uttida yalaga na7ai kushiyaa miccidi hini baggi simmidi aibaa xeeliidi de7ii?

luxiyaanaati luxetta kefeliyan maayuwaa maayidi uttidi xaafiidi doosona. eti uttido oidiya miray ay milatii?

santta giddon aapun asai eqqidonaa? eqqida asatuppe macaageetu qooday woysee?

oiddu seeraa naagissiya geeti kaamiya ogiyaa bollan uttidi ay oottiiddi de'iyoona?

issi bitanee maigirafoniyaa oiqqidi diriphan eqqidi haasayiddi dees. i haasayiyoosan de7iya appe guyye baggan de7iya asatu qoodai aappunee?